Diɛma diɛmbu shee n boŋo paɣa nyɛla ŋun yɛ liiga sabinli dinni ka so chinchin din nyɛ mokuru ka zaŋ tani zaɣ nuɣso laasabu zaŋ bobi o nyoɣani doo nyɛla ŋun ʒɛ o nyaanga ka gbubi yɛ duɣurigu yɛ duɣurigu maa nyɛla zaɣ nuɣso paɣa nyɛla ŋun gbubi pini ŋo n ʒɛya ka yɛ chinchin ni di bobga

Dikpuni gbuni ka o ʒiya ŋun ʒiya maa nyɛla paɣa ninkurigu ka chim waagashe niŋ tahapoŋ ni ka gbubi suu ŋmahari shɛŋa shɛŋa nyɛla din bɛ silba ni tam kuripooti ni ka chɛ bokati nim ni ʒɛya ka waagashe nim maa shɛŋa na bɛ piɛɣu ni n tabi dikpuni maa dikpuni maa zuɣu daɣu lasabu n shɛbi dikpuni maa ni

Salin boɣali ni n boŋo salo nyɛla bin zoogi salo maa puuni so biɛni gbubi heed pai ʒɛya ka so biɛni gbubi bin ʒɛya o bi tumdi tuun shɛli ka yɛ liiga din nyɛ zaɣ nuɣso laasabu so ʒɛ salin boɣali maa zuɣusaa ka yɛ liiga piɛlli ka so jinjɛm ŋmaa ka piri namda sabinli kuɣusi nyɛla din ʒɛ salin boɣali maa zuɣusaa

Kom ni n boŋo ŋarima ayi nyɛla din bɛ dinni ŋarima maa puuni yini niraba ayi n ʒi dinni ka bi yɛ liiga nima ka piɛɣu tam bi sunsuuni ŋarim dinbala maa mii puuni niraba ata n ʒiya ka piɛɣu tam bi nyaangi ha ka yino bɛ bi puuni ka yɛ liiga ʒiɛ

Dabba mini paɣaba n bɔŋɔ paɣaba maa shab yɛla kɛntɛ niɛma ni nyingokoriti ka piri namda sabila ka dabba maa shab bɛ bi nuu zuɣu ka yɛ liiga piɛlli ka so biɛni yɛ liiga sabinli ka pili zipili ʒiɛ ka gbubi taapoli kurigu shab biɛni niŋ yaayɛ

Holl n boŋo ka di nyɛ bohambu duu paɣa nyɛla ŋun ʒɛ bood piɛlli gbuni ka yɛ liiga sabinli ka shab ʒi teebuli zuɣu ka kompiuta nim tam bi tooni ka buku nim pa shab tooni ka chɛ foon nim ni pa shab tooni

Salin boɣali ni n boŋo paɣaba nyɛla bin bɛ salin boɣali maa ni ni bi gbambihi ka yino gbubi ŋmani n saɣara ka naan chɛ yino ŋun tam salin boɣali maa zuɣusa ka so chinchin ʒiɛ ka bia bɛ o sani bia maa bi so pɛto ka dabba maa mii bɛ salin boɣali maa zuɣusaa

Duu n boŋo duu maa nyɛla din bɛ jiranbiisa zuɣusaa jiranbiisa maa luɣuli kam nyɛla kolba nima ka paɣa ʒi dinni ka yɛ neen sabila ka labtoop tam o teebuli zuɣu ka naan chɛ bin nyurili ka bin nyurili maa gba tam kolba ni lora nim nyɛla din bɛ jiranbiisa maa tingbanni palli zuɣu

Paɣa n ʒɛya ŋɔ paɣa maa nyɛla ŋun kpa ninkpara ka nyɛ silmiin paɣa ka bihi guuna ti niŋdo awaawaatuu bihi maa puuni yino yɛla liiga piɛlli ni di jinjɛm piɛlli kq bia yino bɛ bi puuni o bi piri namda ka zaŋ o nuhi laɣam tabi n tabili nimaani

Yili n bɔŋɔ yili maa mii peentila peenta piɛlli ʒiɛɣu nyɛla din ʒɛ n kabisi yili maa zaaha ka bin ʒiɛ pa yili maa dari zuɣu yili maa nyaanga tihi nyɛla din biɛni hali kpukpali tihi biɛni ka woya sabinli laasabu kanka pa dari maa zuɣu saa

Niraba anu n boŋo ninvuɣu yino nyɛla ŋun ʒɛ zuɣusaa ka tabi o shee ka so mii ʒi kuɣu zuɣu ka so ʒi o tooni ka o zaŋ afi n niŋ o zuɣu ni ka bia mii ʒɛ bi kpaŋa ka kahi o liiga ka chɛ o puli

Dibu shee n boŋo bia nyɛla ŋun zaŋ boroboro niŋdi o ba nolini ka o ba maa kpa ninkpara ka pileeti tam teebuli zuɣu ka boroboro bɛ dinni di mini diriti

Kohamaa shee n boŋo ka paɣa do o kohamma shee o kohamma maa nyɛla chinchina dagban chinchina biɛni ka chɛ kanbonsi chinchina chinchina maa galisiya shɛŋa biɛla roba nim ni ka shɛŋa mii ku panpa zuɣusaa ka ka roba nim ni

Sarati n niŋ ŋɔ palli zuɣu loori shɛli nyɛla din lu n doya ka nyɛ zaɣ ʒiɛ ka shɛli mii tooni wurim zaaha ka di zuɣu maa nyɛ zaɣ piɛlli ka loɣu maa nyɛ zaɣ dozim ka taapooli pilli niraba ata n nyɛ bin bɛ loori shɛli din wurim ŋɔ puuni so biɛni yɛ liiga sabinli ka so dabi tingbanni

Paɣa n boŋo ka o ʒiri o kohamma kohamma maa nyɛla namda polishirigu biɛni ni di birash nima ka chɛ tulaalɛ nima ka shɛŋa biɛni nyɛ duunsi tulaalɛ nima